keeththa giddon heezhzhu ceega adeti uttidi issife zooretishe dizay qoncen beettees xarapheza bollaka dumma dumma miishay uttides.

Keeththa giddon keehippe daro ceega adde asatinne maca asati uttidi dizaynne eqqidi dizaybettees

kowaase kaasanchanayta xeelalawusile tigafe immanawus yiida cora asay eqqi doossona

denba gadezan biittay shiiqi shiiqi uttoyssa bolla karetha lastiqey iray aaththunta mala kamettidi dees

Gaammo dungguza keete mayidi qoobekka wothidi diza daro adde asay salfera eqqizi beettizayssi qoncceko.

Keeththa giddon zo'o suusa malay qachettidees izakka maqase giza miishara qanxiza nam'u macasati beettosona

Keehippe daro simedhoydeti deettes he oydezaska sinthara uttidi beettiza asati doossona.

Gaammo dunguza pooxa may'idi issi medho shurabe may'di be quma be kushen be kushen oykkidi yiza adde nayti deettes

Kuwaase kaasanchati may7iza shuraweza may7di uttidi diza macanne adde asay beettoson

Qorqoro keeththa garsan dunguza may7di uttida cimawatinne etara diza ceeyga asati beettosona

Issi dunguzara diza booththa apela may7ada oyden uttida macasiya maykirapoonera haasayiza daanawus

keehippe dalga keeththa giddon qodan cora asaynne cora oydey beettees izeetikka uttidi

teehippe dalga adarasha giddon booththa may'o mayidi booththa qace qaccidi uttida daro macasati doosona.

keeththa giddon keehippe daro oyddenne he oyddezan uttidii dizaayssi beettosona issiniyakka maykirafonne ba kushen oykkada uttadus

Keehippe dalganne denba gidida bessan gita gita diccidi worattida mithati beettosona etappe ha sintharaka qas

Gitta miththay beetees. He miththa garssankka dumma dumma asay uttis. Uttidi be'ees. daana mala xaraphera miththara beetees.

zumati ekkiza gadey beettees he gadezanka gita gita mithatinne murutati beettosona issi yelaga macanayakka eqqadus

Teeththay dees keeththa karen qasse asa nayti go'ettiza dumma dumma soo eqata giza miishati utti doosona.

Maata keeththay beettees keeththafe sinthan qasse issi ayfesozan aykko qommo booththa qaalame tiyada eqqida mace eda

Be huhphe pixidi booththa qamisa may'idi laxanaka mayidi diza nam'u macatara etara eqqida qasse issi ceeygaderada doossona.

maatan kamettidi diza keeththay deees keeththa karen qasse dumma dumma soon asay go7ettiza eqay

keeththa giddon xaraphe bolla gitas haanezan komidi dumma dumma medho ashoti miximixotinne mashshay

Issi simntora dhoqu giidi keexettida ginbezi beettees he keeththa sinthanka issi macasiya eqqada xeella shidawus.

issi be huphen qoobe woththida booththafe la ma7i eqqida addey dees iza rakka nam'u macasati beettosona

keeththa gidon keehippe daro booththa medho mayo mayida asay naytinne issi shiiqidi ka'ishe doosona.

Hissi dalgga keeththa giddon booththa adussa xaraphe beettees xarapheza yuushorakka daro asay uttidosona.

Keeththa giddon nam7u ceega aawati uttidi xaafishe doossona eta goyrakka daro qommo bandirati eqqidayssinne miyera qasse..

deellanawu keehippe daro lo7iza adussa booththa qalamen tiyettida pooqe keeththay beettees

toho kuwaasse kaasadeba nam7u kaasanchati kuwaaseza gakkanawu woxxi shirizayssi beettees.

Daro dalgga giidiida bessan biiratay sa'an moogetidii dizayssi hayssan taas qoncci beettees

Keehippe denba gidida bessa mashiney eqqidi de7ees he maashineza bollaka kezidi ooththishe diza adde asay beettosona

haykko qommo asay dabbararas qadasaras isaabe ooththanas goettiza miisha malizay dees

Keeththa giddon keehippe daro adde asaynne maca asay doosona he keeththayka booththa medho qalamen tiyettidayssakko

Heyippe denba bessan sa'an moogetida daro biratati dizayssi qoncen beettees.

ceehippe denbabessan daro haako naakon medhetida keeththa maliza miishati dizayssi amisi lenbettees

woray dizayssan boro diccishe diza maatati guutha guutha mithati dizayssi hamisilezan qonci dees

Issi medho mayo mayidi issi medho qoobe huphen wothidi eqqidi diza addey eeqqidi doosona. Issi macasiyakka eetara haasayana.

Keeththa giddon keehippe daro gaammo dunguza may7o ma7di diza maca nayti uttidinne masoobezara quma mishe dizay beettees.

Pooqe keeththay dees keeththa karezanka uttidi diza daro asay beettidayssi dees

Xeellanaws keehippe lo7iza keethay dees keetha giddonkka oydeti cuga cuga medhidi xaraohe yuushon uttides.

Issi simnton keexettida keeththay deees keeththas maskotezi karetha midho qalamera tiyettidayssi hayssan bettes

Keehippe daro kaameti puddenne duge hamettizay eqa caanidi eqqiday hamisileza bolla beettees

Shuchchara medhettida ogezan duqetezi madabararanne zaytey iza bollan wodhdhidi gishetti gishetti uttiday daroybeettees.

issi zo7o koote maydi eqqidadey beettees iza guyerakka issi kaamey pooqe keeththayka dizayssi qoncekko

Zo7o medho palamentiyettida kaamey dees nam7u hissi medho may7o maydi dizaadeti iza miyera eqqidossona

keehippe dalga ogezan eqqidi de7iza macanne adde asati keehippe daroy shiiqidi dizayssi.

Keeththa giddon eqqidi de7iza daro ceega adde asati haasayiza daanishe eqqidossona.

oyddu ceega addetara issi macasayra issifetethan eqqida etappe qommo baggara qasse gita pooqe keeththay beette

Pooqe keethay lo7iza medho qalawentiyettidi giigidi dizaybettees iza sintharakka issi kaamey eqqidi dees

issi gita keeththay beettees keeththa bollanka tophiya bandiray micettidi dizayssi beettees issi addeyka tophiya bandira mitha huphe

Apoti ekkiza bessa issi doozorezi biitta kaashishe dizayssanne iza mataraka asay keeththa keexishe dizaybettees

Be ophphen qoobe aathidi gaammo dunguzafo xaamayidi eqqida cima aawazi soo giddon dees.

Keehippe pudetha adusse gidida pooqe keeththay beettees keeththafe garsay qasse mithati

qorqoro keeththay keexettiday dees keeththafe sinthara eqqidi diza asati doosona issi ceeyga away qasse

Keeththa giddon teepi dalgasi xarapey deees iza yuushozanka daro asati uttidi dizayssinne eta gudera daro asay di.

tophiya bayndiray mitha bollan kaqetidi kaqetidi dees izappe qommorakka lo'iza pooqe keeththay beettees

Keehippe xeellanawus lo'iza pooqe keeththay de'ees keeththa karezanka gashsge gashshe maatatinne dicciza miiththati dizay qoncekko

Issi keeththey de'ees keeththa karenka keehippe qoodan daro addenne macasay shiiqi eqqido

Keehippe dalga keeththa giddon asay xaraphe yuushon sinthara cuga medhidi uttidaynne gu'era keehippe daro asay.

oososo wulay simnton ginbetti ooththettiday bettees iza sinthara qasse issi kaamey eqqidi dizayssakko

Keehippe dalgganne denba bessan guutha zumay de7ees he zuma bollanka qasse dicciza mithatinne wora gitay gitay beettees

Zo'o medho shurabeza may'di oogera hemettidii bishe diza daro macanne adde asati doosona

aakime keeththa kifile giddon issi aydey oyden uttidi dees issoy qasse aykko qommo mashineza boshechchishe dees

Daro qeeri macanayti qeeri naanaa idimmidi sa7an uttidi dizayssi beettees issi indiyakka

Ogey siminton medhettides izappe daro keeththati booththa sharan daasettida daanizayti dizayssi qonc

Issi medho booththa aakime may7oza may7di issifetethan eqqidi diza daro akimeti beettosonna

Keeththa giddon topheya bayndiray eqqidi de'ees iza miyerakka issi aarise macasiya maykirapoone oykka eqqadus

keeththa dan7un oyde bollan be uphen sharbe gulluntada qeeri naa idimmada uttida issi macasiyadawus

Thaley bayzettiza keeththa giddon keehippe daro dhaletinne dumma dumma miishati doosona izakka bayziza macase eqqadus.

Haakime keeththa issi ceega aawazas dhaleza meddhis tiishe diza issi haakimeynne izara hara asati beettosona.

Hissi medho zo'o shurabiza may'idi ogezara ha sinthe amettidi gishe diza cora macanne adde asay

hayfe bolla manaxire wothada issi medho turabenne sore may7ida macasiya eqqada haasayiza daanawus

Gita shara bollan xaafettida ingilizetho xuufey dees iza sintharakka eqqidi diza daro asati beettosona.

keeththa giddon nam7u macanne adde booththa akime may7a may7idayti doossona etarakka harati kushe baqqishe

Haakime keeththa kifile giddon issi addey akamettishe deees issi haakime zikkayiza oykkidi aykko qommon.

Issi macasiya ba naa idimmada mitha bolla oyissetha kaassashe dawus. Izi guyerakka harati uttidoossona.

Simntoora keexettida keeththa sharpen asay ba kushen mayo oykkidi eqqidi doosona.

Aakime keeththa hiitha uttada diza issi hargathe macasiya de'awus issi nuyakka izis aykko qommo warqata mala immashidawus.

Haakime keeththa giddon issi macasiya uttada dawus izokka akamiza enayhakimeti eqqidi beettosona.

Siminton ginbettidi keexettida keeththay beettees keeththa giddonka may7oti karen kaqettidi dizay qonceko

Hashshu saron yideta giza xuufey gita sharan xaafettidi beettees izappe qommora qasse dumma medho qalamen..

Keehippe gita pooqe keeththay deees. keeththa giddon qasse tuuqetikka doyettidi koronte xompishe dizay beettees.

Keeyhippe dalga gidida keeththan daro ceega adde asaynne qasse etarakka diza macasati beettosona

Ayfe bolla manaxire woththidi ambasadara may7di oga goyiza makina giddon uttidi dizaadey beettees

Mitha keethe keexxishe diza issi adey beettes;izape qommora githa mithi dizayssi beettes.

Zo7onne botha medho qalamera tiyettida madabara gaathan keehipe daro salenddatinne dumma dumma eqati qachettidi de7oosona

gita biratay sa7an moogetidi dizayssi beettees izanka denban daro asay ooththishe dizay qon ceko

qorqoron direttida keeththa giddon issi ceega adezi eqqidi ha sinthe xeellishe beettees

issi gita maashinezi biitta giddofe haaththa kessanaw bookkidi haaththa kessidayssi beettees iza matanka asay eqqida

Keehippe dalga gadey beettees he gadezanka mitha garsan shiiqidi issife eqqida asay

keeththa giddon pewuphe bolla qoobe woththida nam'u ceega ahawati doosona etarakka issi yalaga naay deees.

Pooqe keeththay dees keeththafe duge garsara ogey beettees mithatikka aadhdhe aadhi doliday beettosona

keehippe denbabissan keeththay de7ees keeththa garsan qasse daro kaameti gelidi eqqidi doossona

Dinben keexettida keeththay bete keeththa karen qasse nam7uto radiza motore geetettiza miishay eqqidi eqqidi nam7idiza issi qonce.

gita simntora medhettida miishay deees iza garsanka booththa booththa medho qala mentiyettida miishati eqqe eqqedoossona

Ogey dizayssa xanxara eqqidi issife zoretishe diza maliza ceeygadetinne issi macasiya beettawus.

denba bessan keeththay keexettidi dizayssi beettees iza sinthanka eqqidi de iza nam7u kaameti beettosona

Keeththa giddon keehippe daro oydeti xarapheti doosona koronteyka keeththan xompishe dees.

Keeththa giddon madireke bolla daro maraqa may7o may7di oshacha kushe dhoqu histidi eqqida asay deettes.

keeyippe lo7iza keeththa sinthan issi medho may7o may7di eqqida asati daroy beettosona

hpoqe keeththa giddon daro asati ba kushen booththa warqata oykkidi eqqidosona etarakkapoliseta asay

Kifile giddon xaraphe bolla issi kilo maliza miishay uttides ha baggarakka qasse asay

Keeththafe kare kezi she diza oodan cora adde asay doosona etarakka nam7u dere nangiza asati deettes

Keththa giddon zo7o qalamentiyetida heedzdzu oydetinne eta sintharakka maykirapoone dees tophiya bayndirayka miyera eqqiday beettees

Teehippe dalga gidida bessan issife shiiqi eqqida daro ceeyga adde asaynne nam7u macasati etaradua

tophiya dere bandiraynne dugeha tophiya bandiray ushachanne hadirsa baggara dees iza bollaka xuufey

Keeththa giddon nam7u asati eeshon beettishe eqqiday qoncera hayssan beettees.

Issi ayfe bolla manaxire woththidi karetha medho ambasadara may7di eqqida ceeygadey beettees iza guyerakka qasse

Ogezan denba bessan diza iitaza pitti pitti shiishshizanne shuchcha qasse issife oykkidi shiishshiza heedzdzu adde asay doosona

keehippe dalga keeththa giddon daro haaththa asay duuqidi uyanaw go7ettiza hayllandezi sa7an laaleti uttides

Asayne kaameti aykkoy hamettiza ogezan diza iita pitora pittishe diza mac asati beettosona.

kaame ogeza bollan diza iita pittidi geeshshishenne diza daro macanne adde asati doosona

kaame ogeza bollan eqqidi diza issi kaamey beettees iza guyerakka asay amettidi bizay doosona

Ogezan issi dere sarotetha naagiza poliseti mayrora eqqidi doosona eta guyerakka daro asay dizay qoncekko.

kaame oge bollan issi kaamey iitatha caanishe eqqides iza bollaka caanisa adde asati beettosona

kaame ogeza bollan issi haaththa caanidi eqqida issi kaamey dees izappe kaasay duuqidi oga meccishe doossona

ogezan diza iita miisha pitti pitti shiishshizayssanne haroy biza ollazappe iita kessiza asay doossona

hogeza bolla qoodan keehippe daro macanne adde asati pito oykkidi doossona

Oge bolla eqqida issi iita miisha caanishe diza kaamey deees he kaameza bollanka asay caanishe a.

ogezan diza iita pittizayssatinne pittoyssa qasse gaaren aaththishe diza macanne adde asay beettosona

Pogeza xanxan deyiza iita zapitipittidi shiishshizaytinne haroy biza olla iita kessiza dere sarotetha naagiza poliseti beettosona.

Fayda matooqa wastidi demmanaw danda7izo gizayssi amarathora xaafettiday beettees izappe.

Asa giddon asara eta7oonatetha eranaw maaddiza payda woykko naashinale aydegiza miishay hayssan beettees

Issi aarise macanaya galal'o shurawe mayada be kushen naashinale woykko payida matoka oykkada eqqadus.

Ogeza bolla keehippe daro adde asatinne maccati be kushezan guuferanne bootha warqqatara oykkidi doosona.

Tophphiya kawoy madireka sinththara maykirapoonara haasayishshe eqqidadanisis keeththazikka keehippe dalgga keeththako

Keeththa giddon issi medho booththa maa7oma7ida qeeri nayti beettosona etappeka sinthara isporte ooththizaykka dees

issi medho booththa mayo mayidi huphezanka booththa qommo xaaxidi guufe kushen oykkidi mayrora eqqida daro asay beettes.

gita dalga shara bollan daro amaratho xuufeti xaafettiday beettees izakka oykkidi shediza coraasay beettosona

be huphen booththa qoophe woththidi maykirapoone sinthara uttidi diza issi addey beettees iza diza

Xaraphe bolla hayllandera haathey maxaafay mobayley dees iza gu7erakka issi paranja ceeygadey uttididee

Dalga horephile denbay deees heb denbanka issi por7illezi uttidi dizayssi qoncekko miyeerakka.

issi medho qoobe uphenbothu aaththida asay dalga darasha giddon kumi uttidayssi qoncidibettees

heeyippe denba bessan daro asay maatay diccidi diza sa matan dizayssi beettees etappe sintherakka gita abbay beettees

teetha giddon issi gita xarapheza yuushon uttida ceega heedzdzo adera nam7u macara doossona

gita abbay dees abba xanxan qasse daro maatatinne asay eqqidi dizayssati beettosona

Keehippe dalganne denba gidida abbay beettees iza giddonka keeththara deza bessay beettees.

Hissi hayfe bolla manaxire woththidi maykirofoone sinthan eqqida jeegadey dees iza guyerakka daro misiley dizay kaqetidi.

Laapuntho zuure mirca gizayssi xaafettidi dees issi asa kusheykka warqata oykkidi.

Keehippe dalgganne denbba gididda gade giddora hamettidi xeellishe diza macanne adde asay dees

poliseta qamma giiza xuufey xaafettidi dees iza sintharakka siyadussade malaxay eqqidi dees

issi medho booththa qoobe huphen woththidi dalga addarasha keeththan uttidi diza cora asay doosona

saana issi keehi lo7ida issiy wora do7a beettos izakka gammo doonan genessa geetetta xeesetida hayssan lo7a xeelishe woykko bettishe daawa

Keehippe dalga gadezan balta badala murotay beettees hessafe qommorakka kaameti eqqi doossona

Teeththa giddon issi telebiziney dees qasse hara hara qommoti hara hara miishatikka beettizayti daroy dees.

aype bolla manaxire wothidi maykerafoonekka ba kushen oykkidi gaammo dungu zara qalamen diza shurabe maydi eqqida addey deees

keeththas kifile giddon daro asay be oyden uttidi dizayssi beettees issoti issoti qasse

keehippe dalga keeththa giddon issife shiiqidi eqqidi diza nam7u addera heetzdzu macasatara doossonna

keehippe dalga keeththa giddon eqqidi issife haasayettishe diza cora macanne addeti deettes

booththa qalamen teettida keeththa giddon eqqidi issife ayko qommo xeellishe diza nam7u macasati beettosonna

Keeththa giddon daro xuufeti amarathora xaafettidi beettosona iza sintharakka issi addey eqqi dees.

keeththa giddon keehippe lo7iza miishati deettes heedzdzu macara issi aderakka eqqidi doosona

Dalga addarasha keeththa giddon qoodan keehippe daro poliseti doossona

issi polisera issi qas nam7u qasse addera warqata ba kushen oykkidi eqqidosona eta guyerakka qasse daro asay uttidi beettees.

keeththa giddon keehippe daro asay oyden uttidi doosona etappeka qasse daro baggati polise ta gidoysi qoncekko

Keehippe dembba issi polisey eqqidi beetees iza guyerakka hara poolisetikka issoy uttidi dees haraykka ttidi dees

keehippe denba gidida bessan issi polisey eqqidi deees iza guyerakka issi polisera issi addezara oydezan uttidi doosona

keetta giddon issi polisse uttides;iza sitarakka xaraphe bolla dumma dumma miishati uttidi dizay qoncceko.

oge bollan eqqidi diza issi kaamey beettees kaameza bollaka asay caanettidi bishe doossona

Haameza giddon keehippe daro asay caanettidi hara bessabaanawu uttidi dizayssi beettees issi trafike polisiyakka.

Qalamera tiyettida keeththay denba bessan de7ees keeththa sinthanka nam7u qommo bayndirati eqqida.

geeththan nam7u poliseti eqqidi doosona eta guyerakka oyden uttidi diza nam7u addeti beettosona

keeththa giddon booththa qamisey may7ada warqata ba kushe oykkada eqqida issi macasera izira eqqidi diza issi ceeygadera doossona

Paroy yiidi asas keeththa karin abbada eelli uttidayssi beettees mithatakka hude.

booththa qaalamera tiiyettidi diza keeththa giddon keehippe adussa xaraphe yuushozara daro asay uttidi doossona

keehippe denba gidida bessan be7o phenqoobe aaththidi gaammo dunguza pooxa may7idi sa7an utti puute tokkizadey beettees

Gita biratanne dumma dumma miishan ooththettida miishay bettees issi medho karetha may7ida asatikka iza matara boosonna

Bootha qalamera tiyettida keetha giddon Tophiya kawoy karetha mayo mayidi eqqid miiccishe dizayssi hayssan qoncce beettees.

Kehippe dalga gidida gadezan gakida giste murutay de'es he murutaka bucishe diza ade asay dosona

Keehippe qoodan cora gidida macanne adde asati bagay uttidi bagay qasse eqqidi doosona.

issi medho karetha may7o may7dinne mayrora eqqida ceeyga adde asay beettosona eta guyerakka daro bayndirati eqqida

Poodan keehippe daro asati uttidi dizayssi qoncekko eta sinthanka hayllandera ushshaathay uttides.

keeththa giddon daro distetan woxey kumi komi dees izappeka ekkizay diza asay doosona

Keeththa giddon keehippe daro macanne adde asati oyde bolla uttidi doosona etappeka daroti gaammo dungu zamay7o may7da.

Keeththa giddon daro asay oydezan uttidi doosona eta sintharakka qasse daro asay eqqidi beettosona

booththa sharan daasettida daasa garsan daro ceega adde asatinne macati uttidi doossona

Keehippe qoodan cora asay keeththa giddon kumi uttidi tobettiza malosona etikka.

Booththa sharan daase garsan issi addey gaabe maydi uttides iza guyerakka cima aawati eqqidoossona.

Teeththa giddon gaamo dunguza qoobe woththida ne gaamo dunguza may7o maydi diza daro cee gade asati beettosona

issi denba bessan mithati dicci dicci gitatida sozan issifetethan shiiqi eqqida adde asay doosona.

Gaamo dunguza pooxa may7da nam7u addetara issi dunguza qoofe woththidayssada oyddu addeti sife eqqidi dizayssi qoncekko.

qorqoron daasettidi keexettida keeththa garsan ha7i wode mathay eessa eessiza kooththey beettees.

issi be huphen qoobe woththidi eqqida addezi xaraphe bolla aykko qommo ooththishe dizayssi qoncekko

Keeththa giddon issi macara issi addera be kushin maxaafa oykkidi sarothetishe dizayssi beettees

Issi xarappe bolla komputerey do7etidi dizay beettees iza miyerakka dawutarey dees.

huphen qoobe woththidi ba kushen aykko qommo oykkidi eqqidadey deees iza miyerakka lo7o ooso saaminta gidogiza xuufey dees

Key denba bessan mithay gitay gitay dizayssa garsan shiiqidi uttidi tobeti shediza asay beettosona.

keeththa giddon be ooththo dumma dumma ooththishe dizanne eqqidi haasayishe diza addenne maca asati dizayssi hayssan beettees

tamare keeththa kifile giddon uttidi be oydezan be dawutara kessidi xaafishe tamariza cora qeeri tamare nayti doossona

kudenne duge asay pooqe bolla kesana maaddiza oge bollan uttidi warqata xanna7iza nayti doosona

Keehippe dalga ogezan hare gaarey bishe beettees iza bollaka eqqidi diza nayti doossona issoyka

Keehippe denba giya giddon qoodan coora asati haray otoy bashey daro miishati doossona

Keehippe dalga ogeza bollan daro kaameti eqqi eqqidi dizay beettees asayka miyezara hamettishe doossona.

issi macasiya qeeri naa idimmada de7awus izussiniyakka qasse izo haykko qommora.

Kaame oge bolla eqqidi de'iza issi kaamey dees izikka daro asatanne eqata caanida daanees.

haakime keeththa giddon korontey xompishe deees hakimetikka asa akamizayssatanne eqqidi soti soti xeelli she dizayssata

Kaame oge bollan issi daro asa cahanidi eqqida kaami beettees haratikka kaami zangilana daanoos

sSmentopfenne shuchchafe medhettida zokkoy beettees iza bollanka eqqidi duge xeellishe diza nayti doossona.

keeththa giddon qeeri nayti macanne adde gididi kifilezan oydezan uttidi tamarishe dizayssi qoncekko

keehippe gita shoory goggidi duke bizayssi beettees iza xanxanka qasse wolqama wolqama shuchchay dees

mithan lashetida lasha sinthan gaammo dunguza may7di eqqida cora macanne addeti doossona

Teehippe gita gita mithati beettiza woray deees he wora giddonka daro macanne adde asay doossona

aame asa caanizayssi eqqidi dizay beetees. Iza bolla keza eqqada kushe miccida issi yelaga nayiya dawus.

Keehippe dalgga gidida woray de7ees wora sintharakka diza dembba bolla maccanne adde nayti issife eqqidosona

qorqoro keeththay caaliday beettees iza sinthanka daro macanne adde asay denbazan eqqidi dosona

keehippe dalga gidida katamay beettees izanka cora asay ogezan amettishe dizayssi qoncekko

Issi be huphe yeddada eqqida macanaya ba kushe maxaafa oykkada booththa shurabe mayada haan xeella sheeqadus.

umaara daro oydey kare kezidi shiiqi uttides iza giddonka issi addey tama ollan bashen aykko qommo shaayees.

keeththa gitton issi gaamo dunguza huphen qacada afela dancada diza yela ga macanaya beettawus

keehippe gita gita mithati de7oosona iza bollanka qashetidi dizamitha bolla issi macanaya zin7ada deyawus

issi kaamey dees kaameza giddonka be huphe bolla qoobe woththida yelaga macanaya de7awus.

Dembba bessan aykkoy bayttasozan issi medho shuraabe mayidi eqqidi diza daro maccanne adde nayti beettoosona.

Karezan issi addey uttidi komppiteren oothees iza sintharakka daro macca asay waraqata be kushen oykkidi eqqidosona.

Booththa afila mayidi ba kushen guufe woykko toorakka oykkidi salfen eqqidi beettiza ceega awati doossona.

qorqoron direttida gibbey beettees izappe geeshshara buphensh sharbe gulluntida mac asati eqqidi dizaynne

Qorqoro keeththay beettees keeththa kareykka denbakko izan be oyde oyde kessi uttidi diza adde asay doosona

keeththa giddon uttidi komputere bolla xaafishe diza asay doosona eta sintharakka qasse daro eqqida asaybettees

Bijitaale woykko naashnal ayde gizayssa keesisanaw yiidi uttida aawa cimay ayfe bollaykko qommothidi uttidaysi qoncekko

ita mithay dees he mitha garsanka tamare nayti issife shiiqidi eqqidi beettosona eta sinthanka issi macasiya

bayda woykko nashinale ayde kessanawu uttida away cimay beettees iza miyerakka kesisizadezi uttididizay qoncekko

hita pooqe keeththa karen denba bessan uttidi xaafishe diza macasati doosona eta sintharaka eqqida asay daroy dees

payda woykko naashinale ayde kesesanaw biidi ba kusheza mashinen wothada eqqida yssi macasiya dizayssi beettees

Salfera denban eqqidi diza qoodan daro maca naytinne adde nayti dizayssibeettees.

hissi macasiya hokkada warqata bolla xaafa she dawus izirakka issi adde uttidi dizay bettees

Palamen teetida qorqoro keeththay beettees keeththa karizanka payda woykko mashinale ayte kessiza asay doosona

Karen denba bessan nashonal woykko digitaaliya ayde kessiza addezi uttidi dees iza yuushonka daro asay eqqida

Issi macasiya oyde bolla uttada issi naaza poto denxiza malawus sintharakka daro tamare nayti eqqi didizay beettees.

Booththa qaalamen tietida keeththay keehippe lo'izay beettees iza giddonka asay.

Denba bessan eqqidi deiza daro maca asatinne adde asay doosona eta guyerakka asa gadey beettees.

Issi macasiya oyden uttada xaraphe bolla dumma dumma mashineta wothada dawus asayka izata yuushora eqqi dide.

Keeththa middon issi addey komputeren xaafishe uttidi beettees iza miyerakka eqqida asay doosona

Denba bessan daro gidida qeeri naytinne guuthas yalaga nayti issife guppishe doossona.

too kuwaasse kaasa denban issi medho may7da issi cuga kaasancha nayti Hamettidi bizayssi beettees

qorporon keexettida keeththa garsan daro ceegade asati uttida eta sinthanka nam7u wancay uttides

Too kuwaasse kaassa denban ka7ishe diza kaassancha nayti woxxizayti beettosona etappe pudera daro mithay

too kuwaase kaassa denban diza kaassancha nayti doosona etakka eqqidi xeelliza asay xanxara yuuydi bettete

Kuwaase kaasadenban kaadiza kaasancha nayti doosona etappeka issoy kowaasiyo dhiqanaw woxxiza daanees

Keehippe dalga gidida ogezan issi medho cililo shurabe may'di woxxiza asayi beettosona

kuwaase kaassa denban boro diccishe diza gashe gashe maatay beettes iza bollanka uttidi diza issi kaassancha nay dees

issi macanaya ba qoodhezan madala aaththada koote cililonne galal7omedhu mayada eqqada dizayssi

issi medho cililonne galal7ora diza sure ramayora may7idi kowaase kaassa denban eqqidi diza kaassanchanayti bettettes

teeththa bollan tokando marsha legiza miisha ooththiza asay bessiza misilezi kaqetibettees

Kuwaase kaassadenban kaa'ishe diza nam'u cuga kaassancha nayti beettosona etakka ahora eqqi xeelliza asay daroy dees

kuwase kaassa dembapfe puddera daro asay uttidi kaassa xeellanaw shiiqidi dizayssi hamisileza wollan beettees

kuwaase kaassa denbamaliza denbazan teeni segiza kuwaaseza ka iza maca nayti doosona etikka

asa nayti dumma dumma mobayleta dumma dumma miishata maburateppe charjanawu maaddiza miishay dees.

Keeththa gidon keehippe daro gidida ba bessan ba bessan utidi diza mazgabay beetees.

issi ayko qommo naaqidi izappe xeelliza mashiney dizayssi hayssan qoncidi beettees

issi macasiya mashine zara aykko qommoza xeellashe de7awus izi miyerakka issi addey eqqidaybettees

zo7o cililo medhora diza irsase giza miishati xaraphe bolla daroy uttidi beettees izattikka

heeththa giddon issi gita maashiney deees he maashinezikka asay xuufeza xaafidi izan darsi kessidayssas

Kaamey ogezara duge yishe eqqida issi kaamey de'es iza matarakka issi yelaga adde nay eqqidi beettes

Hissi ooratha daaniza kaamey eqqidid beettees izappe guyerakka mitha ti gitaygitay dizaakko

issi ooratha daaniza booththa medho kaamey ogeza bollan eqqada dizayssi qoncekko

kaame ogezara dalgara dugetha yishe diza issi gita haaththe woykko lambata caaniza kaamey beettees iza sintharakka

kobilistoole giza ogey deees he ogezarakka asay hudenne duge hamettishe beettosona ogeza xanxanka issi

Oogeza bolla issi kaamezi be giddun nne be zokkozan keehippe daro kaameta caanidi bizayssi beetes.

keehippe hadussa pooqe keeththay beettees keeththa sintharakka qasse kaamey bizay beettees aregaareykka dizayssi qoncekko

Kaamey ogezara duge nam7u bagga bishe diza simedho kaamey dees iza qommoraka gita pooqe keeththay dees.

Porphile giddon kehipe daro asay izara biza oydezan uttidi dizay beettettes haratikka qasse giddozan eqqidi doossona

Kaame ogeza bolla keehippe adussa issi kaamey deees izappe a baggarakka gita kaameynne eri kaamey doosona

Keeththakaren keehippe daro kaameti eqqidosona kameta sintharakka oyddu ceeygadera issi macasera eqqibeetosona.

Booththa qalame teetida keeththa giddon eqqidi beettiza daro issi medho booththa kaameti dizayssi hayssan qonci beettees.

Ginbeninne biratan dirsay direttiday beettees izappe sinthera diza ogezan motorey eqqidi dizayssi qoncekko

musa keeththay oshachanne addirsa baggaranne beettees iza giddora efiza ogezan bajjaaje giza makinay ha yishe deees

booththa qalamera tiyettida as keeththay giigidi qinxi giidi dizayssi qonceko keeththaska issi

simnton ginbettidi keexettida keeththay deees keeththa karinka korontey xompishe dizayssi beettees

keehippe adussa pooqe keeththay dees keeththa sintharakka diza oge bolla kaamey beettees

keehippe adussa gidida pooqe keeththay daroy matan matan dizay beettees iza sintharakka asay oge

Keetha giddon waraqate ba kushen oykkidi issipe xeellishe eqqida issi bagga nam7u asati doosona issi baggara heedzdzati eqqidi doosona.

heeththa giddon xaaraphe bolla komputerey warqatey hayllandey uttides iza miyerakka heedzdzu asay eqqi doossona

pasa nayti daanawu giigisidi woykko lo7ethidi keexida keeththay hayssan qoncidi beettees

Haykkoy baynta keehippe dalga pooqi keeththay simintonne biratan medhettiday dizayssi hayssan beettes.

feeththa giddon xarappe bolla dawutarey uttidiyay dees issi addera nam7u macara qasse ba kushezan oykkidi xanna'ishe deettes

Xaraphe bollan keeheppe daro maxaafati doorettidi dizay beettees xarapheza sintharakka heedzdzo addeti eqqe dosona.

Heehippe daro qeeri nayti be tamariza kipilezan doosona eta sinthara qasse tamarsiza astamareti eqqi doossona

dugeya topphiya dere mangiste tamare biiro giza dalga waraqata bollan ara qommo xuufe tara issife dees

heehipe denba gidida bessan issi kaamey eqqidees he kaameza matarakka cora asay eqqi beettosona

Tiretha giddon issi cee gaaway huphen qoobe woththidi dizayssi maykirapoonera haasayisa daanishe eqqides

Keeththa giddon xaaraphe bolla dooretidi de7iza daro qommo maxaafati doosona maxaafa sintherakka issi adde eqqides.

Kaame ogey oosettdi giigishe dizayssa beettes Ogezappe heni baggara keehippe dalgga gidida dembbabessay beettees.

kaame ogeza bollara bishe eqqidi diza issi asa canida kaamey dee'es sintharakka nam'u addeti eqqidi beettosona

zumay dizayssi beettees izappe hani baggara qasse kaame ogey oosettishe dizay qoncekko

Gaammo dungguza koote pooxa mayidi issife eqqidi de7iza ceega adde asati beettoosona.

Ogeza goyiza issi doozore giza makinay de7es izakka eqqidi xeellishe diza daro nayti doosona.

keehippe dalga gidida bessan asa keeththay matan matan dizayssi beettees mithayka daroy de'ees

salora duge poto denthida daaniza bessay daro makina ogay medhettizayssi ne asay aadhdhi aadhdhi bettana dizayssikko

Daro adde asay oge iiti dayssa akapan baasidi lo'ethishe dizayssi hayssan taas beettees.

Aafoti ekkiza bessara oga goyiza makinay ogezan ooththishe de'izay qonceko qommorakka pooqe keeththati beettosona.

giitida ogeza baassi giigissidi shuchchantara keellidi lo7ethiza asati akafa kushen oykkidi eqqidosona

hayssan nu be ishe dizayssi aazey giikko kaame ogezara kaamey yishe dizayssi qonce gididi beettees

Ogeza bollan eqqidi diza issi ceega addera issi maca seera beettosuna.

Xee gaadde asati eqqidi doossona eta guyerakka keehippe dalka haaththa shoorey beettees

gade giddon keehippe daro asay eqqidi dizayssi beettees etappeka nam7u ceeygadeti haaththan kushe meee

bomba haaththafe yarkanera haaththa duuqishe diza nam7u macasati beettosona

Dita abbay beettees abba xanxara qasse simnton medhetiza miisha ooththishe disa naynne iza gu7era qasse.

Ushsha haaththay goggishe dizayssi beettees yuusho zikka qasse mithaninne biratan direttiday qonceko

Olafe pudedensidi ooththiza keeththay heero biratara medhettizayssi dees izakka eqqidi xeennizanne ooththiza asati doosona.

Haaththa shoore bollara medhettida qeeri zokkoy beettees iza bollanka qasse daro asati eqqi jidizayssinne pinnizayssi beettees

Haaththay biza tubbo lastiqezi sa'an daroy xaaxettidi dezayssi beettees izakka peqqidi.